Barayamze bâti agapira karadunda. iyo imirwi ibiri ihuye iriko irakina yose iba irarondera intsizi, ariko ntawumenya ingene biza guhera kuko Ntamwana aba arimwo Bose baba bakataje bashaka gutsinda.

Amadini araboha abantu akarenza. Abakobwa dusenga hamwe baheruka kubahagarika mu murwi w'abaririmbiramana, ngo ni kubera bababonye ku kibuga c'inkino bambaye amakabutura. Ngo nta mukobwa akijijwe yambara ikabutura.

Utuzu twa surwumwe twononekaye dushobora guteza impanuka abantu na cane cane iyo hahurira abantu benshi. Ni vyiza ko utwononekaye badusanura , ariko utwo badashoboye gusanura bakadufunga.

Umuntu wokwibazaa ati imbega mu gisagara arabayo inzuzi vyatsi hari igihe bishika nko mu mazu y'iratiro canke mu mazuyakira ingenzi ugasanga barubatse inzu barayisakara bayishirako amabati mu nyuma gaca abarenzako ivyo atsi kugira yibutse imibereho y'abarundi baho ha mbere.

Ubwatsi buba mubibuga canke mumpangu hari igihe bukura bukarenza. mbere bukanabika nibikoko cane cane nkinzoka igashobora kugirira nabi abaca aho hantu nico gituma abantu baba bakwiye kubukata.

Amabara ari ubwoko bwinshi, ariko aya dukunze kubona ni ryera iryo ubururu iritukura iryirabura iryo umuhondo eka hariho na yandi abantu benshi rero baribaza bati mbega ryiza n'irihe vyogorana kumenya, kuko ivyo wudutoranje biba bisa n'ivyo dukunda biratandukanye.

Abakenyezi, tubahe impanuro gato mwebwe mukunda kuja mu bwiherero bwagenewe abantu benshi muzoje mwiyubara. Iyo hatari isuku rimeze neza, muzohahurira n'akaga, muzokwandura ingwara zitandukanye zandurira mu bihimba vy'irondoka mwibaze ngo mwazikuye hehe, naho mwazikuye mu bwiherero butagira isuku.

Burya baca umugani ngo nayiruka itabondwa aho hambere nakina neza cane umupira wamaboko ariko ubu ndawuraba nkimbwa iraba isuka rimwe narimwe ariko hariho impimba iza nkagenda nkakina gato mubawigeze

Mwarimuzi mpamvu batandukanye ubwiherero bw'abagabo n'ubwiherero bw'abagore mu nanza bihuriramwo abantu benshi hashabra kuba amahohoterwa atandukanye ashingiye ku gitsina iyo batagabuye ubwihereero bw'abagabo n'ubwo abagore.

Iyo turungitse abana bacu kwiga mw'ishure ntibaba bagiye kwiga biriya vyo mw'ikaye gusa, hari n'ibindi baja bariga. Harimwo n'ukugaragaza impano zabo mu mikino itandukanye. Ni vyiza rero ko, ibibuga abana bakinirako canke bakoresha mu kwidagadura vyitabwaho bikagirirwa isuku kugira ngo abana bakine atankomanzi.

Ntawovuga akamaro k'ibiti ngo akamare. Bitahari n'abantu ntibobaho. Akenshi abantu barakunda gutera ibiti washaka bagomba akayaga. Bagaheza bagatera udutebe munsi ya vya biti kugira ngo bibakingire izuba bibazanire akayaga keza.

Ubwogero, nimwe mu nyubakwa zibanga abantu bakenera mu mibereho yabo ya minsi yose. Iyo hatitaweho rero bashobora kwandura hakaba umusibu, hakaba amasabune abantu bagiyeyo bakanyerera. Kandi batemvye, bakamererwa nabi canke bakanahasiga ubuzima . Ni vyiza rero kuhakorera isuku.

Ubuzu twa surwumwe, ni kimwe mu bibanza bikomeye mu buzima bw' abantu, ubw' imiryango n' ubw' igihugu. Na cane cane ahantu hahurira abantu benshi. Ni vyiza rero ko ahantu hahurira abantu benshi haba utuzu twa surwumwe dutandukanye, utw' abagabo n' utwabagore, na cane cane mu kwirinda ko haba amahohoterwa nk'ayashingiye ku gitsina. Ni vyiza rero ko utwo tuzu twitwararikwa tukagirirwa isuku kugirango twirinde ingwara z' ibiza zituruka kw' isuku rike.

Ikigo cijukiye isuku, kirahirimiriza nabakibamwo, n'abagikoreramwo, n'abakogendera. Nico gituma gitegura n'igikoresho bitandukanye vy'isuku. Ibijanye no gukoropa hamwe nibijanye no gukubura mbere kikaba gifise n'amazi ashika ahantu hose kugirango vyoroshe gukora isuku.

Abantu sinzi kwar'ukutamenya ,sinzi kwar'ivangura rinshingiy kugitsina rikomeza, ariko gutegura ah'abantu b'abagobo bihagarika ntutegure ah'abakenyezi bihagarika, kandi uziko bose baza bagana iki kigo, uko n'ukurenganya abantu.

Utuzu twa sugumwe n’ikibanza kibwirizwa kugirirwa isuku cane, bikarushiriza iyo turi mu nzu abantu babamwo, murico gihe iyo nzu iyo itagira amazi amwe bakwega mu miringoti birasaba ko bayavoma mu ndobo bakayashira mu kazu ka sugumwe kugirango abakagana baronke ingene bagira isuku.

Inzu zigizweho muri kigihe zigomba kuba zifise ibice bitandukanye hari aho bakirira abantu ,hari aho barira, aho baryama, mbere no mubwogero canke mubwiherero aho bita mukazu kasugumwe ,m'ubuzi bwasugumwe lero haba harimwo izindi nyubako bita ikarabiro ngo uvuye kwiherera ngo agira uko akaraba agire isuka neza.

Umupira w'amaguru n'umwe mu mkima zikunzwe cane kw'isi urahurumirwa n'abantu benshi kera wakinwa n'abagabo gusa, ariko, ubu n'abigeme barawukina mbere bagaserukira n'ibihugu vyabo mu makungu igihe hatunganijwe amahiganwa ahuza impingo bo itandukanye y'isi.

Inkino n'ikintu ciza cane mumibereho yabanyagihugu. kiretse KO ziguma abantu bahura, bagahuza imitima n'inama, bagakina bazinanyi bameze neza, ubu zirafasha n'abantu kubabera akazi zigatuma baronka uburyo bwokwibeshaho, mugihe babigize umwuga.

Mumashure afise uburaro abana benshi baryama hamwe munzu yagutse iyohageze kuja koga baba bafise ubwogero butandukanye ariko harigihe abana bataja mubwigero bakaja hanze ataco bambaye ntibaba batinyana bababari mukigero kimwe

Mumupira wamaboko numwe munkino ikunzwe cane uhurumburwa muburundi iruhande yo kunonora imitse no gufasha kugira amagara agenda neza hari imiryango itunzwe nuyo mukino harabantu benshi bawukina baserukira igihugu mumakungu mbere bakazana nubushimwe butandukanye hari nababihembwarwa

Karori yafashe umwana wiwe arakubita inkoni nyinshi yegekako n’akabando, uwo yasivye kw’ishure aja gukina umupira w’amaguru kukibuga. Nivyiza ko umuvyeyi areka umwana akagaragaza impano yiwe kuko uwo umupira w’amaguru yamukubitiye harabutunze kandi banahembwa n’amafaranga menshi gusumba abandi kw’isi.

Imikino canecane umukino w'umupira w'amaboko ni kimwe mu bintu bituma abarundi basubiza umutima mu nda bagasuize umutima n'inama bakaganira bakagira umutima wugurutse ufashanya, kandi utagira inzigo.

Ibibanza by'ubwiherero n'bibanza bibwirizwa kwitabwaho cane iyo bishaze cank iyo vyononekaye bigasanugwa. Kwitaho aho umuntu aryama canke aho abaye ntaco bimaze mu gihe mu bw'iherero hameze nabi, kuko mu mwanya muto ingwara z'ivyaduka na cane cane zifatira kw'isuku rike zishobora kubashwara kandi zigatikiza inganda.

Impeta nakimwe mubimenyetso abantu Bambara. Kikagaragaza ico bari mumiryango yabo canke mukibano. Ni umwambaro Bambara kuntoke ukambarwa nabantu bubatse canke bakundana.

Tuciga mu mashure yuburaro abana vyarashika bakibana ibikoresho vyakenerwa mubuzima. Ubuyobozi bwishure bwari bwaraduteguriye ububati tubikamwo ibintu ariko badusaba ko twigurira amagufuri yo kuhugara.

Inzu zikoresha igerageza ry'ubuhinga zirakwiye kuba zifise ibikoresho bikomeye bikingira ubuzima bw'abantu aha twovuga nk'inzu zo mu mashuri izo mubuzi butandukanye haba no kwa muganga.

Hari ingero zitandukanye dukoresha mu gupima ivyo tuba turiko turakora. Mu bijanye n'uburebure dukoresha ingero z'imetero, mu bijanye n'ibiseseka dukoresha amaritiro, no mibijanye n'uburemere dukoresha ibiro canke amagarama.

Ububati ni ibikoresho abantu batunga mu mazo yabo canke mu mazu bakoreramwo. Bufasha rero mu kubika ibikoresho bito bito. Nk'impapuro z'akazi ziranga abakozi canke ziranga akazi bakoze, canke zigakoreshwa mu nzu z'abantu, mu kibika ibikoresho vyabo bito bito nyene.

Mbega yemwe tuvahe tukajahe uziko hirya yejo nagiye kwivuza umuganga ndahasanze yanyumije hariho abaganga badohotse kwijambo bajejwe yambwiye ngo imbere yuko anyitaho ngo nindamuhe nawe agafanta rwaranyoterwa none gayemwe karaciye ingani ahantu tugeze hose dutambutswe nico dutanze

Aho bapimira indwara kwa muganga, haba hari ibikoresho vyinshi cane. Ni vyiza rero iyo umuganga akeneye kuvura umuntu neza, abanza akamurungika mw'isuzumiro, kugira ngo avure ingwara, ubuhinga bwamaze kwerekana iyari yo, ntahave avura ibimenyetso gusa.

Igisagara niciza cane nicogituma abantu bagihurimbira bakava mumitumba bagerageza kwegera ahari ibisagara kuko ibintu vyankenerwa bitandukanye biba vyegereye abantu nkamazi abari munzu habahari umuyagankuba ufasha gukora ibintu bitandukanye kugirango abantu bikenure muri icogihe abantu rero benshi bashima kuba mugisagara gusumba mumitumba

Wabonye MUSUMARI bimwe nakubwira. Akazi kwose kagira umwambara wako. Nka kurya abanyeshuri bagira umwambaro wabo, niko n'abigisha bafise umwambara ubaranga. Raba uyu muntu abona yambaye umwambaro wera, iyo mpuzu yera yambaye ntugire ngo ni babandi bakata inyama canke ngo ni umuganga. Ni umwigisha. Ageze mw'ishire yambara umwambaro w'akazi ajejwe.

Amashure atagira inzu igeragezwa ivyirwa vyubuhinga inyuma yo kubonana numwigisha ayo mashure aba yaragowe cane kuko abana ntaco bigera bamenya nacanecane ko ivyo baba babwiye vyose numwigisha ataho babibonera baba bavyumva nkakurya twumva amakuru kwiradiyo

Inzu z’ubuhinga canke z’isuzumiro ry’ingwara , zibwirizwa kuba zifise abahinga babinonosoye baziramwo Kandi bafise ibikoresho bikwiye vyo kwikingira, kugirango ivyo bakoresha vyose mugusuzuma canke mukugerageza ibi na biriya ntibibagirekw’ingaruka mbi kumubiri wabo.

Amashure meshi yo mu gihugu cacu, mbere n'ayafise ibisata bijanye n'ivyigwa vy'ubuhinga, aba adakwije ibisabwa n'amategeko kugira ngo abana bige neza. Aha twovuga cane cane nk'inzu y'ubuhinga igeragerezamwo ibintu bitandukanye. Izo nzu ni kirumara mu vyigwa bijanye n'ubuhinga.

Abahinga mu gukwega amazi ,bayashira mu mazu atandukanye na cane cane nizifise amagorofa, nivyiza ko bahagabira bagakoresha imiringo uti itware amazi basuzumye ikomeye neza kugira ngo ntibahishiremo hana ngo igende iramima baze basange ibomoye impome z'iyo nyubakwa.

Ewe Riberata turatomboye ,uzi ko rya vuriro ryacu barironkeje inyubako y'isuzumiro ry'indwara! Emwe ibirometero twabora tugenda tuja gusuzumisha abana tugiye kubiruhuka ,haje inzu y'isuzumiro ry'indwara nziza cane ,ifise ibikoresho bigezweho.

Ntamuntu yigera aheza kwiga. Yaba uwavuye ku ntebe y'ishure canke uwukiyiriko, abo bose barakeneye kurahura ubwenge. Nico gituma amazu y'isomero ry'ibitabo ari kirumara, twese dukwiye kuyagana. Kandi tukimenyereza gusoma cane.

Mbe Yoronimu, wewe war uzi ko wariho amaduka y'ibitabo mu Burundi ? Jewe nari nzi amasomero atandukanye ariko amaduka ntayo nari nzi . Nabibwiwe ejo na Heremani niho yandangira aho nja kugura ibitabo vy'abana banje.

Kimwe mu byigwa abana baherako kwiga aho ha mbere cari cigwa c'imenyesha ntara muri ico cigwa umwana yarigishwa ibihimba vy'umubiri w'umuntu kuva ku mutwe gushika ku kirenge ibyo na byo byamufasha kwiyitaho n'ukwitaho isuku ry'umubiri wiwe kugira ngo yirinde ingwara.

Umuragi ni umuntu agendana ubumuga bwo kutavuga, Kandi kenshi ngo bijana n'ubumuga bwo kutunva, naho biruko bafise uburyo bashikiriza ivyiyunviro vyabo bakoresheje ibimenyetso.

Ibiti biri mu bidukikije bifitiye akamaro kanini ubuzima bw'abantu, ariko rero iyo tubona igiti coshobora guteza impanuka abantu barengana na canecane ivyegereye iruhande y'inzira ni vyiza ko tugikuraho tugakingira abagica musi.

Hari abavuga ngo umwana adakubitwa ntiyumva, abandi nabo bati inkoni ishikira igufa ntishikira ingeso. Aho hambere kw'ishure iyo dukosheje twarakubitwa cane, ariko ubu barabikuye, hari ibindi bihano bigezweho.

Ibigo vy'amashure bikwiye kugira inzitiro zikomeye zibuza ko mu bigo haba inzira zihita z'abanyagigu, kubera ivyo birasamaza cane abana baba bariko bariga iyo babona abanyagihugu birenganira uko bashatse.

Ivyuma dukoresha mubwubatsi murikino gihe ntibigikomeye ico bivako sikindi muramaze kubona mugisagara abantu bazunguruka bagura ivyuma kubiro baca bagenda bakabihingura bakabikoramwo ivyuma bishasha vyokubaka hageze kjvyubakisha bicabirwa ingese

Amategura ni kimwe mu bisakazo vyakoreshwa kandi vyahingurirwa mu gihugu cacu kuva kera. Ikibazo rero c'amategura, ni uko aremera cane. Inzu ibwirizwa rero kuba ifise igisenge gikomeye.

Amategeko agenga uruja n'uruza mu mabarabara aratandukanye bivanye n'igihugu. Aha iwacu, umushoferi abwirizwa guca iburyo bwiwe kugira abo banyuranwa baje guca ibubamfu. Ariko ugeze mu buganda, usanga umushoferi aca ibubamfu hashoboka. Abandi nabo baza bamugana bagaca iburyo.

Ijambo ry' Ikirundi iyo bariciye irya n' ino bakaricagagura, riba rifise ibice bitandukanye. Hari inyitangizo, hari itsitso hakaba n' irindi jambo bita agasozo.

Amafaranga niho bavuga ko yaguze umwana wimana mbega muziko uhagaritse imodoka yawe ahantu mugisagara ca Bujumbura mukuyikuraho uvuye mutwo wari gukora ugenda ari uko urishe amafaranga.

Ikivuko ca Rumonge ni kimwe mu bituro bishikirako ibidandazwa vyinshi cane vyinjira mu Burundi biciye mu mazi y'ikiyaga Tanganyika. Giherereye mu bumanuko bw'uburundi ni mu ntara ya Burunga muri komne Rumonge.

Basokuru bavuze ngo karahara muruganda ntibacura baba bashaka kuvuga ikintu gifise akamaro kanini cane, rero kunzu zitandukanye cane cane izamagorofa aharingazi ziduga barashiraho ivyuma navyo birakenewe cane kuko bikingira abantu ntibahave bakoroka.

Ikigo kigezwe gutororokanya amakori n'amatagisi kirakorishana bibaze nawe gupfunga ibidandazwa vy'umuntu atanse kwishura ariko bikamareho amezi atanu atandatu cangwa imbere n'umwaka bakagera ku birekura vyaramaze kubora ataco bikimumarira.

Kera amashure ya leta yarahurumbirwa cane gusumba ayo abigenga umuntu vya seko yunguruza mu mashure ya leta yahungira mu yo abigenga, ariko busiko bikimeze leta imaze kudebukirwa mu bijanye no kwitaho abigishae, ubu abigenga ni bo bahagaze neza mubijanye n'indero.

Icigwa c' ibiharuro kiragoye kandi gisaba ubwitange budasanzwe, gifise n’ibikoresho vyinshi bitandukanye n' ibindi vyigwa, iruhande y' ibitabo abanyeshure bakoresha canke umwigisha , hari ibindi ibikoresho bikomeye nkuducamurongo n' ibindi.

Bantu bimana ibarabara rija kw'isengero iwacu rirakwiye gukorwa none ko twama twatanze ici cumi buri musi, tugatanga ifashanyo y'inyubako arya mafaranga aja hehe, ariko hahera kabiri tukumva bariko bararwana, ngo bararwanira ici cumi, none arya mafaranga atakora ibintu vyiterambere agenewe iki ga mana yanje.

Ururimi rwicongereza rugezweho mugihe canone ibihugu bitandukanye bikoresha ururimi rwicongereza amashirahamwe mpuzamakungu atandukanye nigo akoresha nivyiza rero kugwitaho tukagwiga nacane cane umuntu ageze ahantu hakomeye akamenya ningene asaba amazi yokunywa mucongereza

Ururimi bakoresha ibimenyetso bakunze kwita ururimi rwabatavuga bamwe twita ibiragi ruragoye cane ariko rufise ibimenyetso bitandukanye bigaragaza indome nibindi nibindi bimenyetso bigaragaza ibiharuro umuntu rero atavuga afise uburyo atagaragaza ivyo ashaka kuvuga hari mubiharuro canke mundome kandi kigaseruka abantu bakamwumva

Mu gihugu kitagira igitoro, ibintu biba bukomeye cane. Imodoka rusange zitwara abantu zirabura. Benezo bakazibika kuko babuze aha banywesha igitoro. Eka sabo gusa, n'imodoka zisanzwe z'abantu kugiti cabo zirabur'aho zinyweshwa igitoro mbere zikaguma ziparitse mw'ibarabara.

Ururimi rw'igifaransa ni riumwe mu ndimi mva makunguru dukoresha ngaha mu gihugu cacu, ariko aho rutandukaniye n'izindi ndimi ni uko rufise amategeko arugenga akakaye gusumba izindi zose tuzi.

Mbe Niyonsaba iriya nyubakwa mbona hariya hakurya ryobari ishure canke ryobari ivuriro ukobigenda kose iriyanyubakwa ninziza yabishure yabivuriro yaritondewe abayobozi bahahantu nabantu baciye ubwenge cane kandi ntibanyuruza amatungo ya reta

Isuku ni ngombwa cane ku hantu hatandukanye hahurira abantu benshi na cane cane nko ku mashure haba har'abana bakiri bato. Ni mur'iyo ntumbero rero aho bahurira, haba mu nyubakwa, habwirizwa kugirirwa isuku. Ku bikoresho biba bihari bakoresha ndetse no ku mibiri yabo kugira birinde indwara zitandukanye.

Kera umwanda wo mu kazu ka surwumwe, wari uwo guta bagafurira bikaba biheze. Ariko ubu siko bimeze, abantu benshi barawukoresha mu buryo butandukanye, haba mu bicanwa, canke mu gufasha gutabira imirima, bikagenda neza.

Ibigo vy'amashure bihora bigira ihiganwa bigakora ibibazo bitandukanye vyateguwe n'ubuyobozi bw'indero mu ntara kugira ngo barabe ishure riri imbere mu yandi mu gutanga ubumenyi. Ishure ryabaye irya mbere rero n'abanyeshure baryo barahabwa ubushimwe butandukanye kugira ngo bahe inguvu abakiri inyuma babone kwitaho ivyigwa.

Mbe nkuzimana nkwibariza imipira twabanga mu tumwanya tukiri abana wowe urayizi, warayibanze canke warayikinye iyubona yaradukoreye akajoreza twarayikina tugiye kw'ishuri tugashikaka twacerewe tugakubitwa inkoni nyinshi twataha tugagera mu nzira tugakina tugashika muhira dutevye tugakubitwa izindi nkoni nyinshi zarakamuna.

Abahinga bavuga ko iyi si tubako igizwe n' ibice bitatu. Ariko igice nyamukuru, kidufitiye n' akamaro cane, ni igice co hejuru, arico bita isi ndimwa. Aho niho, twubaka inzu zacu, tukarima ibiterwa bitandukanye bidutunga.

Ikigo gifis' isuku catey' amashurwe n' ubwatsi biberey' ijisho, ababanyi baco, barih' uburenganzira bwukurekurira mw'ibitungwa vyabo bikarisha bigasubira, mbere bikonona n'ibintu bimwe bimwe baba barategekanije.

Mbe mubavyeyi baje gukora iki ngaho ko ata nama y'abavyeyi ririho kw'ishuri ubwo abana babo ntibakoze amakosa bagaheza bakatuma abavyeyi, kandi urabona vyateje uruhagarara n'abandi bana baciye basohoka bava mw'ishuri baza gushungera.

Gukina nibwo uburengazira umwana afise mumategeko yigihugu iyo umwana akina neza akura neza mubwenge no mumubiri nivyiza rero ko tureka abana bacu bagakina kugirango ntitubabuze uburengazira bwabo ariko ni navyiza tubategurire aho bakinira hameze neza kugirango ubuzima bwabo butashirwa mukaka ningene baba bariko barakina

Umuyobozi w'ishure ryacu afise imodoka yahawe na reta kugirango yoroherwe mu kazi akora, iyo itariko ibikwa ahantu yagenewe munzu yubakiwe, kugirango bayikingire impanuka na canecane izuba ryinshi ryatse rishobora guturaguritsa ibiyo vyayo canke abana bakayikinira iruhande bagaheza bayimena.

Umwaka wa gatatu mumashure matomato, n'umwaka ukomeye mubuzima bw'umwana. Umunyeshure aba amaze kumenya ko iruhande y'umuryango w'amaraso afise uwundi muryango w'ishure abwirizwa kubamwo Kandi agakurikiza amategeko yaho.

Ururimi rw'ikirundi rufise amategeko arugenga atandukanye nayizindi ndimi mva makungu rugizwe n'ibice bibiri amayarwa be n'indimburo mu ndimburi bigish amajambo y'ikirundi n'ibice biyagize mu mayarwa naho bakigisha imico n'imigenzo vy'ikirundi.

Ikinga n'ikimwe mubikoresho vyifashishwa mugutwara abantu n'ibintu ,biciye hasi canke k'ubutaka, ikinga rero riroroshe kuko ridasaba uruhusha rwo gutwara, nkuko dusanzwe tubizi kubindi bikoresho nk'imodoka n'ibindi.

Gushushanya n' ugusigur' ibishushanyo ni kimwe mumpano abantu bagira, bishobora kubatunga bikabatungira n 'imiryango, har' ibishushanyo vyinshi bikorwa, nkibicapo vy' ukubak' amazu, bene kubikora baraheza bakabigurish' amafaranga menshi bikabona kubagirir' akamaro kubuzina bwabo.

Itanguriro ry'ubwenge, mu gusoma, iyo umuntu akunda gusoma amenya vyinshi. yegeranye ivyiyumviro vy'abantu batandukanye bagiye barandika. Nawene naho ahera agira ivyiyumviro vyiwe agaheza mbere ateye intambwe akavyandika akazobisangiza abandi.

Yosefu ni umubaji akomeye cane wo muri aka karere kacu muri no misi yarose isoko rinini ryo gukora intebe zirenga amajana atandatu zo gukwiragiza mu mashure ari kuri uyu mutumba wacu.

Amazi y'imvura, abwirizwa kwitabwahoki nyubako izarizo zose. Agahabwe inzira zibereye, Kandi agategurirwa ibinogo azashikiramwo, kugirango ntihagire ivyo yonona ngo atere inkukura, canke aheze abomora inzu zihegereye.

Kimwe mubintu bigaragazwa iterambere ryigihugu ni ukugira amabarabara ameze neza asize ikaburumbo nico gituma reta ikwiye gukora amabarabara abanyagihugu batange ikori bagaca ahameze neza ndetse ningenzi zikaza zisanga zishima aho zica ko zigenda atankomanzi

Abana bagendana ubumuga, ni abana nk'abandi bafise uburenganzira cokimwe n'abagenzi babo bakomeye, kandi barekuriwe kwiga nk'uko abandi bana barekuriwe kwiga nivyiza rero ko tudaheze umwana wacu afise ubumuga mu nzu tukamureka akaganishure, kuko na we abakeneye kazoza.

Ibihugu bitandukanye ntibifise ubushake bumwe canke ubushobozi bumwe bwo kwitaho uburezi mubihugu vyabo, uziko hariho ibihugu bimwe bimwe abana bacicara bakiga bicaye kwibuye kandi bigira mumashure yivyatsi.

Mu burundi ni ho honyene usanga hari ibigo vy'amashure binini binini cane bikagira n'abanyeshuri benshi, ariko bikabura abakozi none ga yemwe leta ni yokwikubitagashi ikongereza abakozi abana b'iguru bahejeje amashure bakarakwa kazibe bakarongene babaho, ndetse n'abakiri mu mashure na bo bakabona kwiganza batekanyi baronka babaho ubumenyi.

Ivyapq bimanikwa ahantu hahurira abantu benshi biri mubintu biyobora abantu bikabereka iciza nikibi, bikabereka ico gukora ,bikabereka n'inzira bafata iyo rero umuntu ashaka guha icerekezo umuntu, ahobora kuikora akoresheje icapa.

Ibiti ni nkenegwa mu buzima bw'abantu. Ata biti biriho nta bantu bobaho kuko babikenera mu buryo butandukanye. Niyo mpamvu muzosanga igihe cose musi y'igiti kinini hateyeho agatebe abantu kugira bisamire akayaga. Yewe no mu gucana kugira dushobore kurya ducana ibiti. Niyo mpamvu rero ibiti dukwiye kubibungabunga.

Iyo umwaka w'ishuri warangiye abana bakaja mu kiruko abavyeyi baranezereza abana na canecane abazanye amanota menshi gusumba abandi, nico gituma hari n'ababafata bakabajana kuruhukira kure y'imiryango yabo aho bafise uburenganzira bw'ukwidagadura birenze uko vyari bisanzwe.

Ibihugu bitandukanye vya afrika ntibikoresha indimi zimwe mubijanye n’uburezi canke imyigire y’abana. Buri gihugu cahisemwo gukoresha muburezi ururimi rw’igihugu cagicura bufuni na buhoro igihe bagabangana ibihugu vya afrika.

Kugirango umwana amenye ibidukikije uramwigisha uhereye kubikoresho canke ibintu bimwegereye murugo iwabo, na cane ibikoresho bakunda gukoresha, nk'imikubuzo, indobo, amacupa, ibikoko batunze murugo iwabo n'ibindi.

Ikintu cerekana umutekano w'ahantu, ni uruzitiro rikomeye cane. Iyo rwubakishije amabuye, hakaba hariko n'umuryango wabigenewe umeze neza wugara irembo, muri ico gihe naho naho udategura umuzamu, umutekano wama ukwiye.

Kwigisha abana bato n'ikintu kigoye cane, kandi yi gisaba ubuhinga buhanitse birasaba ko uwigisha umwana muto akoresha ibintu bikikije umwana kugira ngo amenye n'ingoga nk'ibiharuro ushobora kubifata ukandika ku bintu bikikije umwana twaba utubaho wa ataguye duto duca canke udupapuro kugira ngo umwana aje arabikorakora umubwira uti iki utoye ni bingahe iki nibingahe.

Ishure bivanye no ku ryubatse, mbere na karere riherereyemwo, bishobora kubangamira imyigire y'abana aho ni nko mu gihe c'imvura canke igihe c'izuba, iyo hari imvura ishobora guca mu madirisha ikanyagira abana canke izuba itagira za mpuzu zikingira izuba ku madirisha ugasanga rirakira abana rikababuza amahoro.

Inzu iyariyo yose kugira ibe ishure iba ikwije ibintu bikurikira nuko haba imigwi abantu babiri nukuvuga abigisha nabanyeshure. Haba hariho kandi ibikoresho bitandukanye nkibitabo intebe urubaho ingwa nibindi.

Umwigisha mwiza arashushanya ,hanyuma agasigura igishushanyo yakoze, niho umunyeshure ataha afise ishusho m'umutwe y'ico yigishijwe, mbere araheza agatahura n'ingene gikora kuko yabokibonye.

Uburundi ni igihugu kikiri inyuma mu buryo bwo kwiyunguruza muri aka karere duherereyemwo. Niho honyene dushobora gusanga hahezi ukwezi abiri atatu tutagira igitoro. Kandi n'imodoka rusangi zunguruza abantu niho honyene ushobora gusanga utu tumodoka dutoduto dutwara abantu, nk'abantu mirongo itatu bonyene. Ariko mu karere duherereyemwo, imodoka usanga zitwara abantu barenga ijana ari imwe.

Mu turere twinshi hakenye amazi n'imvura igwa gake, abayobozi b'akarere canke b'igihugu barahimiriza abantu gutunga ibigega vyegeranya amazi ava ku mazu yabo kuko baheza bakayakoresha mu buryo butandukanye mu gusukura canke kuvomera imirima.

Ibikoresho vy'imyidagaduro birazimvye cane ni co gituma kw'ishure ryacu haribikeya umuyobozi w'ishure aherutse guterereza abavyeyi kugira ngo batererira ishure, kuko barikunda ashireho ibikoresho bitandukanye vyoukwidagadura umwana azi yitorere icabona kimubereye.

Abana b'abigeme aho hambere hariho impuzu batambara na cane cane abakurambere bavuga ko zagenewe abana b'abahungu, umukobwa yambara ipantaro ndetse nizo z'abahungu nyene nta mukobwa yambara impuzu ngufi ngo yerekane amaguru yiwe yose ,nk'amavi canke amatako n'ibindi.

Ishure n'ikimwe mu bintu biranga ko ahantu hariko haratera imbere. Nivyiza rero ko iyo rimaze kuboneka, ribungwabungwa. Ndabira namwe, kw'ishure nt'abanyeshure bahari, bari mu kiruhuko ariko nta n'umuzamu acuga izi nyubakwa ngo ntizononekare.

Umwigisha w'umuga iyo yatanze icirwa ciwe neza aragera ahantu akagihagarika hanyuma agatanga imyimenyerezo kugo i rarabe ukuntu abana biwe boba batahuye icirwa yatanze.

Umwana w' umutima azi icamujanye kwishure, ntarindira ko abarezi biwe birigwa baramwiruka inyuma, akoresha kumwanya wiwe kugihe, akuri uwo mwanya ararindiriye uwurinda kumukebura.

Imodoka ziri ubwoko bwinshi ka natsinda zikorerwa mu bihugu bitandukanye zigakorwa n'amahinguriro adasa ivyo rero bituma imodoka zitanganya ubukomezi, kandi zitanganya n'ibibanza iyo ukeneye imodoka rero nuku menya ubwoko ukeneye ukamenya n'ihinguriro rikora izikomeye gusumba ayandi.

Mu mategeko ajanye n'uburezi umwigisha uwo ari we wese iyo yinjiye mw'ishure abanza gusuzuma abanyeshure batonze uko bangana hanyuma agaheza akandika itarike y'umusi aje kwigishirizako mbere n'umutwe w'icigwae ja gutanga, kandi uburi icirwa ntikibwizo kurenza iminota mirongo ine.

Mbeme isigaro umonara isaha zingahe abana ko mbonabari hanze amasaha yo gutaharageze jewe mpavancereza umwana yo ari kugenda inyuma y'umutaga, ariko urabona ndacibereye ngahe reka nirukange ndabeko noshika nkimurungika kugira ngo ntacerwe na bo bahave ba muntunvi kira abamusi ubizi.

Umwarimu yubahwe cane. N'umuntu akomeye mu buzima bw'igihugu. Umuntu afata umwana atazi gufata ikaramu akamwigisha uko bayifata, agakomeza akamwigisha indome zitandukanye kugeza avuyemwo umuntu azi gusoma no kwandika, ar'umuhinga yahawe ubwenge bukwiye akazovamwo umuyobozi akomeye w'igihugu.

Ingwa ni ibikoresho bakunze gukoresha cane mu mashure mbere n'ahandi baba bariko barigisha abantu babakahiriza ubwenge. Bakunze kwandikisha ingwa ku kibaho cirabura.

Kwigisha n'umwug' ugoye cane, iy'uwukoz' utashishoj' usanga wavyishe. Umwigisha rer' abwirizwa gukara rimwe narimwe kand' akonger' akerekan' urukundo rwa kivyeyi kuk' akaze cane ntaba cigisha ng' abana bategere nez' icigwa kand' iyabafyinishije cane naho baca badeka nahonyene ntibabe bagishika ku ntego.

Gukina ni kimwe mu bituma umwana akura neza ku mubiri, mu mutima no mu mibanire n'abandi no mu bwenge bwiwe. Ariko ni vyiza rero ko umwana akurikiranwa, aho aba ariko arakinira hose, agakinira ahantu hubahirije umutekano wiwe.

Ibigo biteye imbere biba vyubatse neza birafasha abantu babigana canke babikoreramwo iyo bava kunzu baja kuyindi haba harategekanijwe inyubako zikingira abantu iyo harimvura cane hari izu kuburyo bitagenda bibangamira ingezi

Ipapaye n'icamwa kiryoshe cane, ariko gifise igiti kidakomeye kuburyo bigoye kwamura ivyamwa vyavo, rero abavyeyi bakwiye gucunga abana mukubakurikirana ivyamwa ku ma papaye iyo buriye gishobora kuvunika kandi kikabahitanira ubuzima.

Umwigisha yanyigishije icongereza, yahora atubwira ngo:"umuntu aja mw'isomero ry'ibitabo, akagenda ativye igitabo aba ataco azovamwo."None koko n'ivyo? Duhe impigi abantu biba ibitabo mu nzu z'amasomero, canke tubatere ivyatsi?

Hari ubwoko bwimiryango butandukanye abantu bakoresha mukugara amarembo yi mpagu zabo hari niyizimvye cane kuburyo ushobora kwibaza uti icompa urya muryango jewe nkawugurisha sinogenda ntawukuyemwo akazu nanje shobora gukikamwo umusaya

Ariko Ntirabampa ndakubwire umuyobozi wa rirya shure abana bacu bigako barakwiye agashimwe nukuri raba ingene rirya shure ryakaka urabe amashurwe ateyeho urabe ubwatsi bwaryo nukuri nkaba nawe numuyobozi azi kwitunganya nugutunganya abayemwo

Inzu tubamwo n' inyubakwa ikomeye cane . Iba yubatswe n'ibintu bitandukanye nk'amabuye ,amatafari ,ivyuma ,amabati ,ibiyo n'ibindi. Ni vyiza rero ko iyo hari kimwe cononekaye muri vyo bikoze inyubakwa yacu, tugisubiriza hakiri kare kugira ngo ntidusubire mw'ihumbi ,inzu yacu dusange yaryamye hasi.

Gukina nivyiza kandi bifasha umwana gukura neza mumutima no mumubiri ariko rero umwana ninkinka murazi ko bavuga ngo igira amaso manini ntiyibonera nivyiza rero ko abana bakinira ahantu hitaweho bakwirikiranwa kugirango ntibahure nisanganya

Ibihugu vyiyubashe bigerageza kugira umubano mwiza nibihugu bibanyi canke ibindi bihugu vyakure nimuri iyo ntumbero mugihugu unsanga hari ubuserukizi bwibihugu bicuditse nigihugu runaka kugira ngo imigenderanire ize igende neza

Ibisakazo vyinzu biri ubwoko butandukanye cane ariko bukuru muribwo ni bubiri hari amabati namategura amabati nayonyene ari ubwoko butandukanye nkuko namategura afise ubwoko butandukanye umuntu yubaka rero niwe yitorera ico yoshima yosakaza inzu yiwe kuko vyose biba bifise ivyo babishima nivyo babigaya

Kwiga amashure ajanye n' ubuhinga mu bihugu bikiri mu nzira y' amajambere biba bigoye cane . Bisaba ibikoresho bihanitse, kandi ivyo bihugu bidashobora kubigura . Na cane cane nk' ama mashini nyabwonko, n ' ibindi vyose bashobora gukenera , vyobatuma bamenyera gukora ibijanye n' ubuhinga.

Ibigori ni kimwe mu biterwa birimwa cane mu burundi bitunze imiryango myinshi, kandi ni gake wosanga muri burirugo hatari ikintu gikomoka ku bigori muvyobagiye gufungura.

Kera kwambara isaha vyari nko ikimenyetso c'ubusirimu umuntu yikeka ubusirimu yabwirizwa kugenda yambaye isaha, naho yabidakomeye yewe akayambara kugira ngo yerekane ko yateye imbere, ariko ubusikoba ikimeze abenshi ntibazambara ni boa kenyene yeye kumenya igihe aho kigeze barabira umuduhamagazo ngendanwa twabo.

Gutwara imodoka bifise amategeko abigenga iruhande yubumenyi bwokunyonga birasaba kuba ufise nuruhusha rutangwa nubuyobozi bwabigenewe kandi birasaba kubuzi amategeko agenga uruja nuruza mumabarabara kugirango ntukore amasanganya

Amazi meza nisoko ryubuzima nivyiza rero ko ahantu hahurira abantu benshi nkokumashure habahari amazi meza nutuzu tubwiherero tumeze neza kugirango dukingire amagara yabantu bahahurira

Sida ni ingwara mbi itewi b wobisi imaze igihe isa sika inganda, kandi nta muti iraronka ni muri yo ntumbero ibihugu vyafashe iya mbere mu kwirwanya biciye mu guhimiriza na canecane mugwaruka, kuko ari rworubangamiwe no ku mashure bakaja baramanikaho amatangazo abaereka ingene boyirinda.

Abarundi barayamaze bati umwera uv'ibukuru ugakwira hose. Ryategeko ryatangwa kugirango twikingire izingwara z'ivyaduka zimaze imisi zikiyogeje ryahereye iwabo nyene. Mubuzi bwa rete hatandukanye bwa reta barateguye amakarabiro hamwe n'isabune kugirango tugire isuku twirinde kwanduzanya izongwara.

Izuba riraserutse ni mu gitondo ca kare petero arasohaya imodoka yiwe ageze mu mayiraabiri arik areraguza irya nahino araba inzira yofata kugira ngo amenye igituro cobakiri hafi kiriko kiratanga igitoro.

Intebe z'ishure iyo zishaje zishobora guteza impanuka, zikavuna abana na cane cane iyo bakiri bato. Nivyiza rero ko ubuyobozi bw'ishure buja buragenzura neza intebe zishaje bakazikuraho kugira ngo bazitire bataronerwa.

Basokuru bahora bavuga ngo nta rugo narumwe rwiyubashe ruba rudatunze imbwa irurarira, ni muriyo ntumbero rero baciye baguma bafata ko akazi k’izamu gakengeretse cane umuntu agakora ataba yishoboye ariko sivyo namba.

Abahinga muvyo kubaka amabarabara harikintu bitwararika gikomeye cane ni ukubaka imiyobora itwara amazi neza kugirango amazi cane cane ayimvura ntaze ashware ibarabara ngo arisenyure ataho bararigeza mbere niyo bamaze kuriheza amazi abaye menshi mwibarabara rirasenyuka

Mbe Porinari warubizi! kundw'iheze nagiye mu rwanda, ndi gutembera numva bavuga ngo n' igihugu giteye imbere cane ,nagendeye ishure rimwe ndaba uburyo bigisha ,reka nasanze ataco baturyanye mu bijanye n'indero ,nta kubesha nuko bigisha mu congereza gusa ,ahandi ntaco, baturyanye.

Icigwa c’ibiharuro ni kimwe mu vyigwa bitinywa cane. Mbere aho hambere baravuga ko ari ivyigwa bisaba inguvu bibwirizwa kwigwa n’abana babahungu gusa kuko abana babakobwa ntiboshobora ivyigwa bijanye n’ibiharuro. Mbega vyoba ariko bimeze? harya ntabakobwa biga ibiharuro mbere bakanaminuza?

Gusoma ibitabo n'ikintu ciza cane ,kandi kirigishwa umwana akiri muto ukamumenyereza gusoma ibitabo, mbere mu kaganira akakubwira inyigisho yakuyemwo aheje ku gisoma, birafasha kw azokura akunda gusoma.

Mu muco w'ikirundi hari umugani baca ngo igiti cabaye ingoma ntigicanwa wari ufise ico usigura ariko ndetse n'icabaye ingoma mu biti bisanzwe hariho imiryango yavuga ko idacana igiti iki na kiriya vyoba yava kuki?

Abo hambere bari baraciye umugani ngo umwarimu n'inkingi y'ishure. Ico babikurako sikindi nuko umwarimu yinjiye yigisha hagaze, abana na bo bakiga bicaye, yemwe umwarimu yubahwe! kuko aho tugeze niwe yahatugejeje.

Inzu naho yoba ikomeye gute itagira abayibamwo canke abayikoreramwo bakayitwararika bakayigirira isuku ica isenyuka kuko ntanumwe abaayinezwe ngo abone ahononekaye bahasubirize bahakore neza nihere aho yononekara

Umwarimu ni umuntu akomeye cane, mu buzima bw'igihugu. Afise ingwa yiwe, ikaye, igitabo, n'ikaramu arigisha umwana akamukura hasi akamuduza akamugira umuntu; ndetse akazoba n'umuyobozi akomeye. None uyo muntu mu gihugu cacu yitaweho ku rugero rungana iki ? Ese leta yoha agaciro abigisha bose.

Hariho akamaraamaza ku mutumba wacu. Reta yatanze amafaranga ngo twubake ishure ry'akarorero ariko ababijejwe baciye bayonona, amafaranga ububaka inzu zitaja ntizize mbere n'uruzitiro rwari rwaranditswe koruzo kwubaka wubakishijwe amabuye n'amatafari ntitwabonye inamba hari uruzitiro rw'ibiti.

Basokuru baciye mugani ngo akatameze nk' akandi aba arishano. None ga yemwe! iyo umwana yavuye mw' ishure abandi bari kwiga akaja kwitembereza ku kibuga canke ahandi hantu atari mw'ishure, aba ashaka iki? uyo koko aba azovamwo ikintu!

Aho ha mbere bavuga ngo: Umukobwa na karago k'abaraye .Ngo nta mashure y'umwigeme ngo mukobwa ni uwo gusya ni uwo gusasa ni uwo kuvoma ,ariko ubusiko bimeze aho bihindukiye hakaba amasezerano nkuzamakungu agenge agateka k'abana . Abana b'abahungu n'abana bakobwa baja ku ishuri bose co kimwe.

Kubera igihu cacu cagiye kirategwa n'ingwara zitandukanye z'ivyaduka abajejwe amagara y'abantu baradushiriyeho uburyo bwo kuzirinda bisaba rero wo gukwirikiza amavwirizwa baduhaye canecane ukaraba amazi meza n'isabune ni co gituma ah nose hahurira abantu habwirizwa kuba hari ubukarabiro.

kugira ng’ icigwa gitangwe neza kirategurwa, umwigisha rero abwiriza gutegura icigwa ciwe akaza akagiha abanyeshuri biwe ,inyuma y'uko kibaha akabategurira n'infasha nyigisho, bakavyandika kugira ngo bazoje bariyutsa mu gihe bazoba batakiri kumwe n'uwo mwigisha.

Kera nta kazi na kamwe kakogwa ibendera ry'igihugu ritaduze, iyo ryaduze rero ryerekana ko leta n'abakozi bayo bari ku kazi, naho ritaduze ahubwo umuyobozi wo muri ako kazi yahabwe ibihano kandi akisubirako akabona ko yakoze amakosa yo kutubahiriza amategeko agenga ubwigenge bw'igihugu.

Imiryango itandukanye mpozamakungu irabimiriza ibihugu biherukiyemwo kubeheriza amategeko mpozamakungu ajanye .n'iterambere ridakumirra nico gituma botanka nk'akarorero ku bantu batavuga bamwe bitwa ibiragi hari ururimi bakoresha kandi rurakomeye n'aho rukoresha ibimenyetso ibihugu bibwirizwa ku kwigisha.

mw'abantumwe abajejwe uburezi bakwiye kuja baratemberera ibigo by'amashure bakaraba ibihe ibigo bigezemwo, inyubako zishaje bakazisanura kugira ngo ntizize zisenyuke ngo zihitane ubuzima bw'abana b'uburundi bw'ejo.

Basokuru barayamaze bati:"umugozi uri mu rugo ntubura icuboha".Twebwe iyo hari ibikoresho dusanganywe bishaje dukunze kubita ariko ntibiba bibuze ico vyomara, aha twovuga nk'amapine y'imodoka iyo ashaje benshi barayakoresha mu gusanura ibirato vyabo. hari n'abayakoresha mu kuvuza ikengeri nko kubigo vy'amashure n'ibindi.

Hari ibintu twiyumvira mugabo tukabubura inyishu ibereye, iyo turi gusoma ibitabo munzu zamasomero dusanga ibitabu vyinshi turiko turasoma vyanditswe n'abazungu, none ngaha iwacu ntabanditsi b'ibitabo bahari.

Hari ibintu nyamukuru biba bikenewe imbere y'uko ishure ritangura, kugira ngo abana bashobore kwiga neza atankomanzi, nuko ishure riba ritunganijwe, rikagira isuku ryiza, rikagira intebe nziza abana bicarako , kandi rikaba ryateguwe neza imbere y'uko ivyigwa bitangura.

Ibikoresho bitabora harimwo ubusashe n'ibindi bisa nabwo bikwiye kwitabwaho, iyo duhejeje kubikoresha tukabita ahantu habigenewe kugira ngo ntibize vyonone ibidukikije, iyo bibaye ngombwa tukavyegeranya tukabihinguramwo ibindi bikoresho, muri ico gihe tuzoba turiko turakingira ibidukikije dukingira n'ubuzima bwacu twebwe nyene.

Umwanya w'ivyigwa warangiye, abanyeshure n'abigisha batashe, ishure riragaragara, ivyigwa vyatanzwe biracari ku rubaho, ejo mu gitondo bazoshika biyibutse ivyo baraye bize hanyuma babone kubandanyiriza ku cigwa gishasha.

Imwe mu migambi ikomeye ubutegetsi bw'igihugu bushobora gukora ni kubaka amazu y'uburaro rusange n'amazu abagerekeranye abanyagihugu batagira amazu yabo bashobora kuza bagapangira reta ku mafaranga makeya cane kugirango uburaro mu gisagara bworohere abanyagihugu badatunze amazu yabo.

Ku bigo vyamashuri bitandukanye icigwa gitangwa n'umwigisha kimara iminota mirongo ine n'itanu gusa, iyo uwo mwanya uheze baravuza ikengeri kugira ngo bamenyeshe ko umwanya wiwe uheze hatanguye umwanya wuwundi, umwigisha rero araheza agasohoka hakinjira mugenzi we gutyo gutyo kugeza umwanya wivyirwa wateguwe uhere.

Ibigo vyinshi bifise agaciro byab ivy'abigenga canke ivya leta, amavuriro amashure canke amahinguriro, biragaragaza ako gaciro kavyo imbere y'ababigana, biramanika mbere indanga gaciro ahantu hahurire abantu benshi ababigana bakazoja barasoma iyo ndangagaciro bakaraba kwija mu ngiro koko.

Ibigo vy'amashure bifise uburaro, hakaba higayo abana b'abahungu n'abakobwa. Abo mw'ishure barigana, kandi bakaba bicarana. Ariko bageze kja kurama bafise uburaro butandukanye . Aho ni mu ntumbero yo gukumira ingeso y'ubuhumbu ishobora gufata abana.

Ishure ryacu ryahora rimeze neza, rifise amadirisha manini cane cane yaragizwe n'ibiyo ariko kubera ugukubagana kw'abana, vyose vyaramenaguritse igitanganje nuko umuyobozi n'abo bakorana umenga ntibabibona kugira ngo basanure ishure risubire rimere neza.

Kwubaka inzu y'igorofa bisaba amafaranga menshi cane umuntu arashobora kuyubaka bikanka akayita hagati ikamara imyaka ni yindi atarayiheza, ndetse n'umuntu umwe ishira hamwe rishobora kwubaka iyo nzu arikayinanirwa, kuko ritaba ryikwije mu buryo busabwa.

Kw'ishure ryacu hari igiti cashamitse cane. Abigisha iyo bari mu karuhuko, bakunda kucicara munsi. Uwujejwe isuku kw'ishure, yashatse kugitema ngo kiracafuza ahantu, gihungurura amababi menshi. Umuyobozi yamubwiye ngo ico nico kiguha akazi, niwagitema uzoba utashe.

Ibiti bifise akamaro kanini mu buzima bw'abantu. Vyagera ku biti vy'ivyamwa ho bikaba ibirenze, kuko iruhande y'uko bifise akamaro nk'ibindi biti bisanzwe, ibi baranabifungura.

Umuyangankuba nikimwe mubintu biranga iterambere ryahantu runaka, ariko iyo utitaweho neza nkintsinga ziwutwara zikononekara canke ibiti bifashe izo ntsinga bishobora gukwega akarambaraye mubantu.

Tuciga twigana abahungu n'abakobwa naho tutaba hamwe, amashure twaba tuyasangiye iyo amatara ashitse canke dufise umwanya umwigisha ataje harabantu bamwe bamwe biherera umuhungu n'umukobwa babiri babiri, ariko abarezi bagufashe wahakwa kwirukanwa bakagutuma umuvyeyi.

Urusengero rwacu nigwiza cane duheruka ku rusanura rusa neza abantu barahimbawe ko basengera ahantu heza, ariko icavunye umutima bemera ni uko abungere babo baheruka gushwana bakagwana bariko bapfa icicumi, kandi baduhenda ku cagenewe imana.

Iyo inyubako rusangi yatevye guhera Kandi hakaba haribintu biriko birononekara mukazi, abantu bashobora kuyitiza, bakayikoreramwo naho yob’itaruzura neza kugirango akazi kagende neza. Akarorero nk’ishuri rifise abana benshi, rigaca ritangura kwubaka amashuri mashasha. Iyo atevye guhera bashobora kuyitiza kugirango bagabany’abana benshi bari mw’ishuri rimwe abasigaye bige neza.

Umwaka w’ishure, ni ikiringo abana bamara bariko bariga bataraja mu kiruhuko gikuru, utangurana n'ukwezi kw’icenda ugahera mu mwaka ukurikira mu kwezi kwa gatandatu canke mu ntango z’ukwindwi, umwaka w’ishure rero ugabuyemwo ibice bitatu.

Igihugu cacu gifise abantu benshi bize baraminuza mubintu bijanye ni nyubako. Niyo mpamvu iyo tugomba kwubaka na cane cane inzu zigeretse, twohanura abubuka na cane cane mwebwe benewacu, ko kizira kikazirirzwa kwubaka inzu atamuntu yavyigiye ariko arayikurikirana kuko vyohava bigubiza mu ntumbi.

Kwiga si ukuvuga kuja mw'ishure gusa no muzima busanzwe uriga ibintu ranke ni gwa bizokubeshaho nk'ukugira isuku ahuba no ku mubiri wawe ni ivyiza rero ko abayobozi b'amashure bamenyereze abana kugira isuku aho baba bakikorera isuku ry' ikigo cabo nyene.

Ahantu hari inyubako na cane cane inzu zamagorofa amazi akoroka hasi afise inguvu nyinshi cane nivyiza rero ko abahinga mukubaka bayaha imiyoboro yabigenewe noneho akamanuka agashika hasi bakayacira inzira agendamwo mbere nibinogo yagenewe gushikiramwo bigatunganywa.

Umwarimu asiba ku kazi ata mvo kandi atabimenyesheje aba yihemukiye kandi agahemukira abo yigisha. Muri ico gihe, umuyobozi wiwe araheza akamwandikira akamubaza impamvu atatonze ku kazi kandi ibaruwa yo kwisigura ni ikintu kibi cane mu kazi gituma umuntu atakaza n'amapete.

Ibendera ry'igihugu c'uburondi rifise amabara atatu iryo urwasi rutoto ibeararyera n'ibara ritukura hagati mw'ibendera hari inyenyeri zitatu muri ryabararyera inyenyeri zibiri hasi n'iyindimwe hejuru.

Umwana wanje w'umukobwa afise imyaka cumi n'ebiri yiga mu mwaka wa gatanu, ariko ngo yadukanye ingeso mbi umwegesha wiwe yampamagaye kw'itelefoni ambwira ko umwana atakija mw'ishure iyo bagiye kumurondera aho yoba ari basanga yibereye ku kibuga ataco yinona.

Ishure riragaragara, abana bagiye gukina. Bari mukaruhuko ko hagati y'icirwa n'ikindi. Abahinga baravugako ako karuhuka gakenewe cane kugirango umwana ahindure ivyiyumviro ave mu cirwa kimwe abe yasamaye gatoya abone gukurikirana icirwa kigora kabiri atankomanzi. None abahinga ko bavuga gutyo, mwebwe namwe? mubibona gute? gukina ku mwana birakenewe?

Muri buri kazi , abakozi n'abakoresha barahana amakuru kukazi kabo ivyo babikora muburyo butadukanye, hari amatagazo batanga avuzwe hari ayo batanga bamanitse ahantu canke bagakora inama.

Akazi ko kubaza gatunze abantu benshi cane, karoroshe gukora naho karuhisha, kandi ntigasaba kuminuza, ntigasaba kwiga indimi mvamakungu, gasaba ubwenge n'ubwitonzi, ugakurikirana Kandi ukarema icizere ukabona abakugana baza gukoresha ivyo bakenyeye iwawe.

Kanyosha ni karitiye imwe mu zigize igisagara ca Bujumbura. Iri mu bumanuko bw'igisagara kandi mu minis iheze indinganizo nshasha y'intwaro yo hagati mu gihugu mu Burundi itaraja mu ngiro, yari ikomine imwe mu makomine agize igisagara ca Bujumbura.

hari ibibazo mu mutima w'umuntu ariko agatekereza yuko adafise ico yobikorako kuko atabushobozi abifitiye. Ikigo c'ubuhinga bari baduhaye cari kimeze neza cuzuye i mashine nyabwonko, twizeyeko abana bacu bagiye kwiga neza, ariko siko bikimeze, za mashine zose uhageze ntanimwe wopfa ubonye.

Uwuvunitse acamenya gucumbagira, akarere gakeny' amazi kameny' ingene kavyitwaramwo, amazi yose ntibayapfish' ubusa, imvur'iguye barayegerany' ukobishobok' akaja mubigega bateguye, hanyum' agakor' ibintu bitandukanye mu buzima bwabo, haba mumirima canke mu masuku n' ahandi.

Muriki gihe indiganizo yamashure matomato yerekana ko mwishure abana biga indimi zine hari ikirundi igiswahili icongereza hamwe nigiswahili murico gihe izo ndimi zishobora kugora umwana akazitiranya ukamubwira ngo mparurira mucongereza akaguharurira mugiswahili none ivyo bintu ntibishobora kuremera ubwenge bwumwana

Igihugu cacu kigeze ahatemba. Duheruka amabarabara twubakiwe mu myaka ya mirongo umunani. None ko twirirwa turatanga amakori, amafaranga umunyagihugu atanga aja hehe? Ubwo si vya biturire vyakiyogeje na bamwe ba kaboko baguma basokora mu matungo ya Reta?

Hariho amashure adashobora kwakira abana b'ibitsina vyose. Ni ukuvuga yakiriye abahungu, yakira abahungu gusa. Yakiriye abakobwa ni uko nyene, ni abakobwa gusa. Mbega ayo mashure yoba ari meza? Nimba ari meza, bifise ingaruka izihe ku mwana yize atabana n'ibitsina vyompi. Ivyo abahinga bavuga gute iyo bigenze gutyo? Birafise ingaruka ku mwana?

Ibendera ni ikintu cubashwe cane kigaragaza ubwigenge bw'igihugu. Nico gituma iyo bariko baraduza ibendera ry'igihugu, abantu bose bariko baragenda, baba abagenda n'amaguru canke abagenda n'imodoka, barahagarara, bakifata neza kugira ngo baheshe agaciro igihugu cabo.

Inzu zigizweho zubatse neza ziba zifise igisenge gikomeye Kandi impande yico Gisenge hariho utubaho bamanika hejuru munzu kugirango gifashe kugabanya amajwi yamama yimvura ntibihave bikangura abiryamiye.

Igiterwa c'ibitoke, ni kimwe mu bigiterwa bikomeye bitunze imiryango ngaha mu gihugu cacu, ariko muriyo misi iheze catewe n'ingwara ikomeye cane itamenyekanye ituma umwimbu ugabanuka, abanyagihugu rero barasaba abayobozi bajejwe uburimyi kugira ngo barabe ico bivako batuze iyo ngwara.

Ikigo c’ishuri citiriwe umweranda Gabuliyeri, kiri I Bujumbura mu Burundi. Muburaruko bw’igisagara ca Bujumbura aho bita mu Gihosha. Gifise ibisata bitandukanye, abantu benshi baragihurumbira kuko umwana aritorera igisata yiga Bivanye n’impano afise.

Ibihe biha ibindi. Ubu ibigo vy'amashure buba bifise utuzu tw'amadandarizo, aho umwana akenera akantu ko kurya akagenda akakagura twebwe aho hambere siko vyari bimeze. Umwana yava muhira ariye, canke iyaba mu ndaro hakaba uburiro rusangi akarirayo, carazirako agenda aragura iki na kiriya ngo agenda ararya. Aho yaca yirukanwa agasubizwa agatumwa umuvyeyi.

Kugira inzu zakira ingenzi n'akazi gakorwa n'abantu benshi mu Burundi, ariko iyo gakozwe nabi uriyugarira wewe nyene ata wukugariye, ni vyiza kugira isuku amashuka wasasiye abantu ukayakura akameswa n'ingoga ukazana ayandi kugira ngo abantu abe aribo nyene bazoja bakuyaga bati kwa naka ni nyabagendwa.

Aho hambere bavuga ngo kaminuza n'urumuri rumurikira igihugu mumajambere ariko ubu siko biri, kuko tubona nabahejeje izo kaminuza bicaye batagira ico bakora, none ga mwana wa mama igihugu kiravahe kikaja hehe?

Iyo leta ihaye ingabire janye n'inyubako rusange akarere runaka nk'ishure canke ivuriro ni vyiza ko aku karere bwafatikanije n'abanyagihugu bakabamwo bo bungabunga iyo ngabire igakora ico yagenewe, kandi kitabwaho kugira ngo ntiziyonone karee senyuke igume iramira abanyagihugu.

Akazi kose kugirango kagende neza karapangirwa ingingabihe Yako nico gituma, mumashure atandukanye, vyaba ivyigwa, vyaba ibibazo bitandukanye babipangira umwanya wavyo, kugirango ntibize kugongana mumwanya umwe, nacane cane ko ababikora nababikoresha baba bakorera mubibanza bimwe.

Mbe Kidumu nkwibarize, ibihugu vyo hanze birarekuriwe kugira inyubako mu gihugu cacu nk'amashure, amavuriro n'ibindi bikorwa vy'iterambere? Muri Ico gihe bimeze uko, nimba babirekuriwe, bageze ku kazi, baduza ibendera ryabo ry'igihugu cabo canke baduza ibendera ry'ihugu cacu?

Abigisha bari muri yegereyegere ntibaje kwigisha bashatse kwifatanya na mugenzi wabo yafashwe nabi n'umuyobozi imbere y'abanyeshuri nivyiza rero ko abayobozi bamenyene bitwara kugira ngo ntibasevye umurezi imbere yabo areze.

Umwuga wo gufata amashusho n'amasanamu mu manza zitandukanye n'umwuga utunze abantu benshi cane ikigoye gusa muribi bihugu bikiri munzira yamajambere biragoye kuronka ibikoresho bigezweho vyo gukora uwo mwuga.

Kumutumba iwacu duheruka n kuronka ishure ryiza cane ryubatswe nimvukira umwana twareze ngaha iwacu imana yaramuhaye ariga araminuza araja nomumakungu agarutse ati nobitura iki niko guca atwubakira irishure ngo abana bacu baze bige hafi kandi bige neza

Amadini nigisata kimwe igihugu kigirako mugutera imbere nico gituma amadini atandukanye abafise ibikorwa asahiriza leta nkibijanye nuburezi nibindi amashure menshi canke amavuriro ubu yegukira amadini rero idini iruhande yo gufasha imitima rirafasha nibindi bintu bidasanzwe mu gihugu cacu

Giter'imbere ntibiteba aho aroyize aviriye kwiga mu makungu ,yavuyeyo asavye imfashanyo yaza mudasobwa, ubu yashinze ishure ryo kwigisha ibijanye n'imbuga ngurukana bumenyi abantu bakuze, yemwe natwebw abatama ntidusigar'inyuma tugende atwigishz tumenye isi aho igeze.

Mbe Maderena ko mbona amashure uno munsi yugaye abana batatonze habayiki ? Hari umunsi mukuru uhari uno munsi ? Canke n'umusi w'akaruhuko ? Je nabarungitse kw'ishuri mbona baragarutse ariko sinamenye neza amakuru y'ivyabaye.

Nagomba kugura imodoka ariko ivyi kigihugu ndabona biragoye , mbega yemwe igihugu kitagira igitoro ntikigire amabarabara umuntu yogura imodoka ngo ageze ayikoze iki? mbona yombangira akaraba iyo bija. tukaraba ko iyi leta ihinduka.

Ikibuga c' umupira w' amaboko cubatswe n' isim' ivanze n' umusenyi, kikaba kiboneka neza ko kirihanze y' amashure mu kibuga habonek' icapa c' ikibaho n' umuzingi bateramw' umupira gishinze kucuma, inyuma y' ikibuga har' inyubako nin' igeretse ifise n' inkingi zera n' amadirisha menshi n' imodoka zitandukanye n' abantu batambuka hafi y' uruzitiro.

Abahinga bakunze kuvuga ko iyo imvura iguye kwugama munsi y'ibiti ari ibintu bibi cane bishobora gushira ubuzima bw'abantu mu kaga kuko ngo inkuba irakara cane gukubita iyo umuntu yugamye munsi y'ibiti.

umuntu wese ahageze, azahindukire abwire umwarimu wiwe uti mwarimu warakoze kuko aho tugeze ni mwarimu yahadushikanye. Izi ndimi tuvuga ni mwarimu yazitwigishije surwo twasanganye abavyeyi, izi ndimi mvamakungu twazikuye kuri mwarimu, noe uwo muntu suwo gushimira?

Amadini nikimwe mubintu abanyagihugu bakenera cane namwaburya bisanzwe biri muburwnganzira abantu bahabwa n'amategeko. Ariko rero reta ntibirekuko irinjira muntunganyo y'amadini nacanecane ikaraba ibibanza yubatswemwo ko bibereye amadini bitaja hagati munyubako z'abantu.

Intambamyi yeahahora ku bana bacu mu kwiga kaminuza baja kure mu bisagara yake mutse aha i wacu kaminuza shasha yadushwaye irimwe ibisi ata bitandukanye duhimiriza abana bacu rero bagana iryo shure ntagira umwana asobira gucikanwa no kwiga kaminuza ngo nukaa agira hazoja kuba mu gisagara.

Impene ni kimwe mu bikoko bitungwa n'abantu mu Burundi kandi kikabafasha kwikenura mu gihe hari ikibagoye. Ni igitungwa gito gishobora gushigwa kw'isoko umwanya uwariwo wose kandi kikabona umuguzi mu buryo butagoranye.

Ba mababwa kwo hariho ibihugu bifise amashure vyubatse mu burundi, buvwa akarorero nk'ishure ryegukira igihugu c'ububirigi canke iryegukira igihugu c'umufaransa, aha ikibazo rero kihari ni iki mbega abana b'igihugu c'uburundi bararekurura kwiga kuri ayo mashure canke higa abo mu buserukizi bw'ivyo bihugu gusa?.

Gutera ibiti muri rusangi bifise akamaro kanini cane. Iyo bitewe iruhande y'amazu, biragabanya umuyaga na cane cane iyo haguye imvura nyinshi kugirango ibisenge vy'amazu ahari ntibiguruke.

Amateke ni kimwe mu biterwa mbumbarugo vyari bitunze abantu benshi cane mu burundi, ariko imisi yagiye ihera ico gitegwa cahuye n'indwara gisa nikizimanganye ni co gituma duhimiriza abajejwe uburimye ngo bagire ubushakashatsi baronda mbere imbuto y'amateke iri nilwara.

Numvise ngo haritangazo ry'akazi ku muryango w'inyubaka umuyobozi w'indero mu ntarakoreramwo ngo barondera abigisha cumi na batanu yemwe imyaka amaze ntagira akazi nanje wosanga nd akaguyeko nkari abakonwewa kwikenura kutarimwee mbere yoinzuba irababaza utagira ico ukora.

Ibiti ni vyiza cane birwanya ihindagurika ry'ibihe ni vyo bikwere imvura n'igicu ni vyo bigwanya inkukura, kandi ni vyo bigwanya ubugaragwa ni vyiza rero ko twese twijukira gutera igiti n'uwugiciye mbere akagenda agisubirije ivyo vyofasha mu kurindaisi ndimwe.

Munyubakwa zindandukanye ahakorerwa ubuzi bwa reta canke abigenga haba hari abazamu, iyo rero batateguye abazamu, abasuma bashobora kuza naho izo nzu ziba zugaye biba vyoroshe ko bamena ibiyo bitandukanye biri kunzu bakaronka aho baca ,bagaheza bakiba.

Inzu zagenewe kwakira abantu benshi zifise zifise ukunu zitunganwa ningene zubakwa kuburyo abazikoresha batabangamirwa ahantu harabantu benshi harashuha cane izonzu rero bazisigira imyenge itandukanye kumpome zazo namadirisha menshi kugirango akayaga gahite

Amashure yubu yaroroshe cane kwiga n'uguhenda henda ibihano bitangwa iyo umwana yakosheje ntaho bihuriye n'ivyo batanga kera ikindi naco n'imyamabaro y'ishure yari itegeko rikomeye aho hambere ariko ubu siko bikimeze umwana yitondera uko yishakiye nta mushatsi twatondana ariko ubu n'ugusuka abarasuka .

Abana Nagiye kw’ishure bategerezwa gukurikiranwa n’abajejwe indero hamwe n’abihisha babo, iyarunwanya w’ishuri, bakaraba koko k’uwo mwana ariko arakwirikirana ivyigwa. Iyarumwanya wo kuruhuka naho hagati y’ivyigwa , abajejw’indero bakaraba neza ko umwana arigukinira mukibanza cabigenewe kugira adahura ninsanganya.

Haracibonekeze inyubako nyishi zitubahirije amategeko mu gihugu cacu. Aha twovuga nk'inzira zitandukanye abantu bacamwo ziba zibangamira abantu bamwe bamwe kubera uko bavutse. Nk'abantu bagendana ubumuga, bakabura aho baca kugira bagere aho bahererwa ubufasha kandi bari babirekuriwe.

Ibendera ry'igihugu nikimenyetso gikomeye cane coguha ingenge ry'igihugu, ahantu hose hari akazi haba akabigenga canke aka reta baraduza ibendera ry'igihugu imbere yuko batangura akazi, noneho kumugoroba baraheza bakarimanura kugirango barikingire ntirihure ni mpanuka ngo ritabuke.

Mbe mariyamu ishuri bita komviyarite urarizi aho rihereye mu kanyosha ? bambwiye ngo n'ishuri ryiza cane kandi ngo ryigisha neza ryegugikira ekereziya gatorika none woba uzi ahoriri ngo nze njaneyo abana banje.

Bigenda gute ngo ibigo vy'amashure biri mu karere kamwe bifise abakozi bangana, bikagira n'ibikoresho bisa bitange ubumenyi ugutandukanye? Ivyo bigaragarira mu bibazo leta itanga aho usanga ikigo kimwe camenyesheje nka mirongirindwi kw'ijana ikindi kikamenyesha nka mirongitatu kw'ijana. Haba habaye iki?

Inyubako yose kugira ngo igira umutekano igira urugo yaba inyubako y'umuntu ku giti ciwe canke yaba inyubako rusange ni co gituma abantu benshi bagira urugo, kandi bakagira urugo rukomeye wo amatafari nisima kugira ngo bakinge abasuma rimwe na rimwe bagashiraho n'umuzamu abikurikirana.

Amazi y'imvura ava kunzu y'abantu n'amazi ashobora kwonona ibintu, iyadatubganijwe neza ngo arondererwe inzira ibereye, yegeranywe aje mubigega vyabigenewe, ivyo bigega rero, amazi amaze kujamwo ashobora gukora mubindi bikorwa nkokubomera imirima, n'ibindi.

Ibendera ry'ibutsa intahe yigihugu, nico gituma igihe cose imbere yogutangura akazi mugitondo barariduza, igihe kigeze bakarimanura, rero abantu bararyubaha ntiripfa uko ridugijwe ntiripfa uko rimanuwe, kandi ririko riraduzwa abantu bose aho bageze barahagarara bakaritangarira.

Ndabirareje n'aka kamara amazi abakozi bose dukorana batashe n'amaguru imodoka zasigaye ku kazi babuze ingene bazitahana, kubera ubukene bw'igitoroko none ga yemwe ikibazo c'igitoroko cabayakananoirabahinga kizokemurwa nande ko reta yigira sindabibazwa.

Kugira ngo umuntu agira amagara meza ntarwaragurike nivyiza ko afungura ivyo kurya vyuzuye ivyo kurya vyuzuye na vyobigizwe n'ifungurwa ntankanguvu indama mubiri nasanganyangaburo muri sanganyangaburo ni hoto nasanga ivyamwa harimwo n'i papaye.

Aha mbere umwana yiga mu mashure yisumbuye yaba yubashwe muhira iwabo mbere no mu kibano ariko ubu vyarahindutse, ico gihe uwiga mu mashure yisumbuye yaba akuze ariko muri kino gihe umwana yiga mu mashuri yisumbuye uramuraba ugasanga ahakwa gusa n'incuke ariko vyarahindutse ni kubera biga bakiri bato twebwe twatangura amashure dukuze.

Bantu mutwara ivyuma byagenewe kunguruza abantu n'ibintu Mwibarabara, impanuro kuri mwebwe twabagenewe uno munsi nuko muwe kwirinda kugongana n'amategeko agenga urujanuruza mu mabarabara kandi mukaraba neza ko ubwishingizi bw'ivyuma mutwara mwaburishe kugira ngo mwirinde kugwa mu makosa kabiri.

Imyemerere ,ni kimwe mu burenganzira umuntu ahabwa n'amategeko ,nico gituma umuntu wese arekuriwe kuyoboka imyemerere yiwe atagahato kagiyemwo ubuyobozi bw'igihugu nabwo ,bukirinda kwinjira mw’itunganywa nyezina ry'amadini.

Ukurera ni uguhozako. Nico gituma usanga ibigo bitandukanye vy'amashure bifise abakozi benshi. Muri bo hakaba harimwo abajejwe gukebura abana kugira ngo babe aho bategerezwa kuba bari. Cane cane aho usanga bamwe bari mw'ishure, abandi batorotse bakigira hanze, ivyo mw'ishure batabinezwe.

Reta yarakoze cane kutugwiriza amashure mu gihugu cacu ubu nta mutumba n'umwe wobaho utari ku'ishure abana biga hafi ariko nubo ikibazo n'ica kindi amashure yaragwiriye ariko abigisha ntibagwiriye abadafise ubuzi ni beshi ariko n'amashuri atagira uw yahagarariye ayigisha n'i meshi no n'ivyo bintu vyokemuka gute?

Ndi umucuruzi w'amarangi ajanye n'inyubako. Irangi rero riri ubwoko bubiri : hari iryo bita ngo ni irangi ry'amazi, n'iry'amavuta. Abubatsi rero bakunda cane irangi ry'amavuta kuko barisize ku nzu zabo ritavako vuba, kandi ribuza amazi y'imvura kunyengetera mu mpome.

abana benshi bo mu gisagara ntibazi gutandukanya ibikoko bitungwa n'abantu iyo babonye imbwa bashobora kuyita impene canke babonye inka bakayita impene rero bisaba kubigisha tukabatembereza bakabona hari ivyo bikoko bakaja baramenya ibidukikije n'ibikoko abantu batunga uko vyitwa kimwe ukwaco

Hariho ibiti vya kijambere bikunze gukoreshwa mu gushariza impangu z'abantu canke inyubako za leta, haba aho bakorera canke mu nyubako rusangi nk'ababarabara n'ibindi. Ivyo biti birazimvye cane bigugwa amafaranga menshi. Ababikoramwo baratunze cane.

Gutunga imodoka uri muburundi muri kinogihe bimaze iki imyaka igiye kuba ibiri atagitoro gihari imodoka urayibika igahakwa kuborera muri garage none iki kibazo kizokemurwa nande ndabona biracagoye tubitege amaso

Kimwe mu bituma ibihugu bitera imbere n u kwigisha abana bacu igihugu kitigisha abana canga ikibigisha n'abi nticigira gitera imbere kigana inzira y'amajambere ni co gituma ibihugu bitandukanye na cane cane igihugu cyacu kugira ngo bgitera imbere kibwiriza gushira umutaha ukomeye mu burezi kugira ngo abana bacu babinshi ababwenge kizokenera mu misiri imbere.

imico yaratitutse ahoha mbere umwana w'umukobwa yava ahari afise ahagiye kandi yagenda adakebaguzwa nta mwana w'umukobwa yicara kw'ibarabara mugahinga ngo ashinga amaguru abahita bamuraba

Ibigo mubutandukane bwavyo birategekanya aho abantu babigana canke ababikoreramwo bazoja barata imyanda, muri ico gihe hategekanywa ahagenewe umwanda ubora mbere n'aho umwanda utabora.

Mubigo binini vyitabwaho na reta haba amashure afise uburaro, canke amakambi yagisirikire, usanga bateka mu bikono binini binini cane, bigeretse mu mashiga ya kijambere, ataho ahuriye nariya dutekamwo mu miryango yacu.

Ingorane dufise ngaha i wacu nuko ishure ryose ritaba ryubahirije ingene ivyigwa bitangwa nk'abana bicara ari batantu batandatu ku ntebe ugasanga ishure ririmwe abana mirongo umunani ijana abo bana bokwiga bakamenya gute bigishwa n'umuntu umwe agezeye gukora utubazo ni igiki kiba wuzakurabiranirako.

Ku nyubako zitandukanye harakunda kwiyadukiza impanuka y'umuriro uturutse ku muyagankuba, muriyo ntumbero rero ibihugu biteye imbere birahimiriza abantu ko kuri buri nyubaka naho yoba igorofa, kuri buri nzu y'igorofa habwizwa kuba hari igikoresho cagenewe kuzimya umuriro, aho iwacu bizodushikira ryari.

Ikigo c'ishure iyo kibaye kinini gishobora kunanir' umuyobozi waco kugitunganya neza kuber’akaz' ari kenshi , murico gihe n'ivyiza ku ico kigo bakigaburamwo ibigo nk' abibiri canke bitatu, bikagira abayobozi batandukanye kugira ngo akazi korohe gutunganywa neza.

Ubu dusigaye twibaza nimba indinganizo y'ivyigwa mu mashuri atandukanye hari aho ihuriye n'ubuzima bwa none. Abantu bariga ibiharuro n'igifaransa n'ibindi bitandukanye ariko bakibaza ico bizobamarira. Vyari vyiza rero ko abajejwe indero bakomeza cane ivyigwa vy'imyuga kuko arivyo bizobeshaho abana b'igihugu.

Ikigo cose kibwirizwa kwitunganya mu buryo butandukanye, haba mu mikorere, kwinjiza amafaranga no kuyasohora, kikitunganya kandi mu gushiraho ikigega kizofasha gusanura ibiba vyononekaye mu gihe kizoba kiriko kirasaza.

Mbe Ndayegamiye woba uzi gusokoranya aho hambere mu gusokoranya wusokoza yavuga ati sokwe uwundi atinira wuze ati ndakibona si ndagifata baca bishura ngo igitutu.

Ibihebihe ibindi aha mbere hahise umwana w'umukobwa yabwirizwe kugira umushasi wiwe bwite, ariko ubusuko bimeze barawusiga ibintu bitandukanye kugira uhinduke umerenka w'abazungu canke bagashiramwo ivyitwa ibisuko bakawugira neza a ugakubita ku mugongo bakabona ko ariho bashajije.

Nkitangura kubona mudasobwa naragira ubwoba cane nkagira mbega niyo nakoraho canke nkakora ahandi simpava ndayica zarinke cane ubu ziruzuye ntamwana yaruka ubu atazi mudasobwa ico arico.

Mu Burundi dufise abaganga babahinga benshi cane. Ariko ubu abanyagihugu barabura ababavura. Impamvu si iyindi, nuko reta itakibahemba uko bibereye, baca bigira mu mahanga na cane cane mu Bufaransa.

Umuyaga nkuba bawukura ahantu hatandukanye . Iruhande y'uwuva mu ngomero z'amazi ziba zarubatswe, hari uwo dukoresha muri iki gihe uturuka ku mishwarara y'izuba Kandi iciza cawo urazimbutse.

Umwuga ujanye n'ugukora umuyagankuba, n'ukiwukora wiyubara, iyo utitwaye neza ushonora kuhagirira isanganya Kandi urasha ugatokombera ntanuwukuzimya. Ni vyiza rero kugenda ufise ibikoresho vya nkenerwa kugirango ubanze urabe ukore umwuga wawe umuriro utakugirako ingarukambi.

Mubuzima ntacoroshe biragoye iyo umuntu atanguye ishure araryiga akarinda ariheza akabazwa nibibazo aho agenda araca hose noneho yarimaze akaja mukazi atangura akazi agatanguranye ikibazo kimuha uburengazira bwo gukora yamara gukora akazi hagati muriko akabazwa ibibazo bitandukanye ngo barabe ko agakora neza

Imyemere itubwirako umuntu yaremye n'Imana hanyuma imuhuhamwo impwemu abona kugenda. Kandi abaganga bari mubabumbwe n'Imana. Ariko igitangaje nuko umuganga ashobora kubaga umuntu yabumbwe n'Imana akamwugurura noneho akamusubiramwo hari akabazo afise hanyuma agasubira kwugara nawe umuntu agasubira akagenda. Wumva abaganga atari utumana dutoya?

Akazi k'igifundi n’akazi gatunza abantu benshi cane, ariko karimwo impanuka zitandukanye, ni vyiza rero ko buri mupfundi abafise ibikoresho bimukingira bikingira umubiri wiwe amaso uruhu n'ibindi bishorakononekara, nivyizakandi ko umupfundi agira ubwinshingiza kugira ngo agize impanuka aronka ingene bamushumbusha.

Umuntu amenya umwuga biciye mu kugerageza ibintu ibi na biriya, iyo umuntu afise ubwoba atigirira icizere ngo agerageze akore ku vyuma bitandukanye, biramugora kumenyera kuko acagira ubwoba ko yohava yicaye ibintu vy'abandi aho kubikiza.

Umwuga wokuvura iruhande yokuwiga harimwo nimpano nimana iba yaraguhaye umuganga rero afise amategeko amugenga abwirizwa gukurikiza kandi mbere nambere abarokora ubuzima bwumuntu

Tuciga muri kaminuza batubwirako umunyeshure atonda imisiyose mwishure aba yiyagiriza intege nke mubijanye nubumenyi none ubu niko vyoba bikimeze canke ivyo vyari ukuri icogihe nizere kwabanyeshure bomuri kaminuza baja kunyumva bakagira ico babimbwiyeko

Akazi ko gushona wogira ngo ni akazi gakengeretse. Ariko siko bimeze. Gatunze imiryango myishi kandi hari n'abatunze birarenga. Iyo hageze gutangura ishure, imyambaro y'abana iba izimvye cane. Itanga amafaranga menshi. Abaronse ayo masoko baba batomboye.

Umwuga wo gusana imodoka, n’umwe mu myuga itunze abantu benshi mu burundi. Umuntu aribaza gusa ati mbega iyo imodoka ije gukoreshwa umunti apima gute ngo amenye icapfuye? Abahinga bubahwe.

Aho ha mbere hahise hari ivangura rikomeye cane rifatiye ku gitsina, abahamwe n'abakobwa ntibafatwa kumwe ntibakoran' ibikorwa bimwe, umwe akoze ivyagenewe ikindi gitsina akane abihianirwa mbere, ariko ubusiko bimeze abahungu n'abakobwa bariga imyuga imwe bakayikora bose ata nkomanzi.

Kuronka ubumenyi mw'ishure canke mwikaye biratandukanye no kubushira mu ngiro iyo ugeze ku rubuga rwo kugerageza muri ico gihe rero iyo bigucanze uragira ubwoba ukeraguza hirya no hino uraba muri bagenzi bawe uwo kwibutsa aho uhera, naho ubandaniriza.

Aho hambere mubihugu bitandukanye harangwa n’ivangura rikomeye, umuzungu n’umwirabure ntibafatwa kumwe, Kandi ntibahabwa ubufasha bumwe mugihe bafise ikibazo kimwe, umuzungu yafatw’ukwiwe , umwirabure nawe agafatw’ukwiwe. Arik’ubu siko bimeze, hamaze kuba iterambere ry’uburenganzira bwa zina muntu, ivyo vyarakosowe ahenshi naho bitarakemuka neza.

Umwuga wokubaka amazu numwe muwutanga ubuzi kandi itanga n'amafaranga menshi ariko ikibabaje kubafundi nuko baca amafaranga bakayacira muvyondo kandi bakayarira muvyondo ntibigere bagira isuku canke ngo bigambike Bigaragare koko KO yamafaranga bayafise

Iyo umwaka w'ishure waheze abanyeshure n'abigisha baraja mu kiruhuko muri ico gihe leta hariaho ica ifata uwo mwanya kugira ngo ikarihirize ubwenge abigisha umwaka w'ishure ugiye gutangura bozeba wutangure biteguye neza bafise ubumenyi buha agije kugira ngo bakore ibanga biyemeje.

Abaganga ni abantu imana yaduhaye bitaho amagara yacu burwaye baramuvura bakamwitaho mbere n'uwutaragwara bagakinga ingwara kugira ngo ubuzima bw'abantu bube bumeze neza ata kibuhungabanya ni ho n'igihugu giheza kigatera imbere re.

Wakabaye uziko umwuga wo guteka bavyiga Kandi mbere bakanaminuza ?jew umuhungu wanje arabinezerererewe cane yakuze nyina amubwirango ntamuhungu ateka, ariko niwe mwuga umubeshejeho naho ataraheza ishure ,aronka ibiraka bitandukanye akabona amafaranga.

Akazi kose karatunganya ingene abakozi bako bose bakarihirizwa ubwenge, iyo umuntu amaze imisi mukazi har’aho agira akamenyero kibi nabiriya n'amakosa akora akabura ingene ayakosorwa, akakaryo rero ko kuba akarihiriza ubwenge nako kubasubiza ku murongo kugira ngo bakore akazi bajejwe neza.

Akazi ko mu mahingiriro kaba kagoye cane, abakozi bakorayo ntibaba bafse ibikoresho bikwiye vyokwikingira na cane cane ko bakoresh' ivyuma bigezweho kandi bishoboka kubagira kwingaruka mbi na cane cane nko kubaca ibihimba bimwe bimwe vy umubir' igihe bariko barakor' akazi

Abana bigw’umwuga bakira ibato bararyimara, baraheza bakaronkakazi bakiri ibato bakagira umwanya wo kwironderera no kuronderera imiryango yabo , twebwe tuvyiyumvira dushaje ku buryo ata n' ibigo bishobora kudufata kubera imyaka yacu.

Ubuzi bwigifundi ni bumwe mumirimo myinshi itunze abantu mu Burundi ariko ikibabaje mu Burundi no mubindi bihugu bikiri munzira yamajambere a bakora akazibkigifundi ntubaba bafise ibikoresho bitandukanye bibakingira imanuka ziturutse kukazi bakora.

Umwarimu yubahwe niwe nkingi yiterambere ryigihugu ntamuntu numwe wumukozi wa reta abaho adaciye imbere ya mwarimu mbere numukuru wigihugu aca imbere ya mwarimu niho ategurirwa none uyumuntu ari inkingi yiterambere ryigihugu aramura abakozi bigihugu bose kuberiki atitabwaho ngo ahabwe agahembo kamubereye

Mwari bwabone umwana umukobwa akora akazi k'umwuga wumuyagankuba? Kera bavuga ngo nabazezwanzu ngo nakarago kabaraye ihibambewe ubu siko bikiri nabo barakuye amaboko mumpuzu bakaja mukazi nkabandi kandi bakagakora neza nkuko abantu b'abagabo bagakora.

Imyimenyerezo ikorwa n'abanyeshure bibisata bitandukanye, inyuma yicirwa umwigisha aba yatanze, niyo ituma umunyeshure amenya aho yagejeje mugutahura, kuko aba ariko arashira mungiro vyabindi yiga.

Ababaji n’abantu bakora ibintu bitandukanye kandi bibinjiriza amafaranga, harimwo intebe, imeza, ibitanda, ububati n' ibindi bikoresho vyo munzu abantu bakenera na cane cane abantu bagomba gushinga ugwabo.

Bahorabavuga ko umukobwa ata mwana ata cashoboye ari wo kugenda ari wo gusasa ari wo gusya ari wo kuvoma nta mashuri yokwiga, ariko raba abana b'abakobwa ngubariga mbere bakamenya gusumba n'abahungu rero kubaheza inyuma nka co bimaze n' ukureka umwana akerekana ubuhinga bwiwe n'ubushobozi.

Abafundi bubahwe bakora akazi gakomeye cane, kandi kabaruhisha gashobora no kubagira ingaruka mbi kakabahitanira ingingo zimwe zimwe z'umubiri, kandi bazi ubwenge mubiravye ibikoresho bakoresha emwe utari muri ako kazi ntiwopfa umenye amazina y'igikoresho kimwe kimwe.

Narize n’ukuminuza ndabikora ariko icambabaje nuko ayo mashure yanje nayajanye mubarabara, narabuze akazi kugezaho niyvvumvira gusubira kwishure ngo nige umwuga kuko mbona abize umwuga bashobora kwironkera akazi nyene bakakiremera atawe barinze gutega amaboko.

Umuyaga nkuba ni ikintu gikomeye cane ikigaragaza iterambere ry'igihugu, iyo hakwiragiye umuyaga nkuba mu gihugu cose iterambere riragishwara, imyuga itandukanye ikoreshwa n'umuyaga nkuba nimyinshi abanyagiguu barakora abagaheza abakikenura , mbere n'amahinguriro akorasha umuyaga nkuba araheze akagwira mu gihugu, kubera babafise igikoresho nyamukuru.

Gutanga akazi mubihugu bikiri munzira yamajambere biratandukanye nuko bikorwa mubihugu itunze. Mubihugu bikenye usanga akora ka mwana wa mama nibiturire Ariko mubihugu biteye imbere bakora ibibazo hama uwurusha abandi akaba ariwe aronka akazi.

Abazungu kera bari bazi ko abirabure ari abantu bafise umutwe muto cane n'ubwenge buke ugereranije n'abazungu, ariko siko bimeze. Ubu barajijutse, mbere barakora igerageza mu bintu bijanye n'ubuhinga, kugeza aho abahinga b'abirabure bamwe bamwe bisanga mu bihugu vy'i burayi, ari bo bari gukora ibintu bikomeye.

abahinga mu by'inyambaro baravuga ko hari mpuzu zitajana ubwazo mbere bakavuga ko hari n'ibirato bitajana n'impuzu runaka muri ico gihe twotanga akarorero kugapira kadashobora kujana n'ipantaro y'igitambara

Turaziko imyuga ar'ikintu gikomeye cane mu buzima bw'ibihugu, na cane cane abanyagihugu bato bato. Ariko rero ikibazo dufise ni uko abiga iyo myuga canke abayikora bataba bafise ibikoresho vyo kwirinda bikwiye kugira ngo ntibahure n'impanuka. Bamwe usanga bafise ibikoresho, abandi batabifise, ugahez ukibaza uti : "bakunda nde bagaheba nde ababakoresha."